Flaks ɗo mari maɓɓode maajum bee junngo. Ɓe ɗo naftira bee maajum haala waatugo ndiyam nguɗam bee gaari nda wodi goora haa sera maajum bee maɓɓode haa ɓe sigi flaks may boo, ɓe 'yowi ɗum on haa dow teebur.

Hibag atia corwal on do shiga dum ha palo do mari bawo ma do juti les ma do rami ayantogo do jodi fortawn coste amma woni bawo hefetago do ma do jodi ha totton barira corwal ma do mari colo 2 do mari chaclet do mari misgol dano do mari coste g4 perpetan mcibaleju.

Jarka ga ɗo mari jungo be mabɓe ɗe ɓe ɗo sigira nyebbam ko manja ndiyam ha nder majum ɓe ɗo wasalita ashirin nda biyar nyebbam ko manja man ɓe ɗo sigirani be ha nder man hala vannugo nyambe ta wada kowowe ko kurori.

Babal awugo fulawaji nda ɗum ɗo wodi filawa fere ha nder buhu siminti be jerendi ha totton nda ɗum wodi leddaji per petel ɓeɗo awi fulawa man ha nder ɗi maunai nda wodi hakkulao be filawa man ha sero ɗo wati riga mako ɓalejum, ɓeɗo naftira be fulawa ɓe wata ha fauninra nder sare.

Hoore leeso on ɗo mari design haa dow ɓanndu maajum. Ndaa luttuɗum ɓanndu man ɗo baari haa ɓanndu woodrob. Ndaa haa dow woodrob man woodi duroowaaji guda nayi. Ɓe ɗo naftira bee woodrob ɓe waata limse watugo bee padeeji. Duroowa ɓe siga nyebbam, turaare koo burooshi bee maakilin fu haa nder maajum.

Koromje on nda ɗum ɗo ɗo jodi kowal mai manga manga. Nda ɗo mari senta tebol, wodi bo tebol perpetel nda wodi ɓikkoi ha sera mai guda ɗiɗi ɓe ɗo joɗi ɓe ɗo fija, nden nden nda keke mai ha totton ɗo dari. Ɓe ɗo naftira be keke on ha waɗugo exersise ko goɗɗo yahan babal ko dayai.

Ɓingel debbo on oɗo joɗi ha Dow korowal ha chaka sare oɗo wati riga mako lemon green nyogoli petel je ves, nda wodi gora ndiyam ha kombi mako oɗo wati pade fu ha kosɗe mako nda oɗo tadi ɗanKwali ha hore mako odo jala, sera mako bo nda ɗo wodi pipe je roba ta’inga ta'inga guda ɗiɗi.

Gora nyebba jee wujuga haa hunduko nda ɗun ɗo ɓeɗ vindi absolut haa dau, haa les majum ɓeɗo vindi lon lasti lips gulobs, ɗo mari mabbode majum ɓaleji, ɓe ɗo naftri ba man ɓe wata haa hunduko bana wakkati dabbunde hunduko himɓe ɗo yora, to ɓe wati ɗo vo’ina hunduko, hunduko goɗɗo yora tako masin.

Gertooɗe on nder ɗoo guda ɗiɗi daneejum bee bround ɓe ɗo waɗi packaging maaji haa nder raaga, ɓe ɗo naftira bee gertooɗe ɗe dura to wakkati geraaɗe ɓe hoosa geraaɗe ɓe nannga ɓe sorra, nden ɓe ɗo naftira bee gertooɗe wakkati goɗɗo mari haaje nanngan hirsa nyaama

Citta bodejum, kayan yaji be magi. Ɓedo hautira citta boɗejum be kayan yaji be magi be una. To ɓe uni kanjum on ɓe yonata yaji. To ɓe uni ɗum ɓe nyamira kusel be majum, ɓe nyamira nyamdu be majum, ɓe nyamira dan wanke be majum.

Spainaji jei firtugo jamɗe. Ɓe naftira be spaina ɓe firtira noti, ko jei inji, ko jei mota, ko jei mashin. Spaina mai woodi nombaaji fere-fere. Woodi 6, woodi 5 and 7, woodi 10, woodi 11, woodi 12, walaa nombaji ko wola.

Ɓoye, himbe fere ɗo naftira be ɓoye ɓe waɗira kankara jei choggu. Himɓe fere ɗo naftira be ɓoye ɓe waɗira madara, nden ɓe ɗo naftira be ɓikkon boye ɓe waɗira bomvita. Ɓoye ɗo vooɗi masin kanjum on fuɗata ha bandu leggal ɓokki.

Globji lantarki nda ɗum ɗo be spana, be playa, be multimita, ɓe ɗo naftira be multimeta ha babal waɗugo mejorin voltech ko yitte mari, woɓɓe ɓe ɗo naftira be multimita to ɓe wati bana glos man bannin sei ɓe wata ɓe lara noy glob ɗo, ɗo wodi hitte na ko wala hitte, gloval ɗo voɗa na ko voɗai, sulete ɗo bo ɓe ɗo naftira be majum ha babal haɓɓugo ɓe ɗon to ɓogol firti sei ɓe haɓɓira be solate mai ɓe maɓɓira.

Kwaali lekki ammozasilin do wali ha leddi, ammozasalin lekki on je tifod ɓeɗo vindi tufifti mili garam ammozaselin ten ex ten capsul ha nder kwaali mai saches guda ɗiɗi on kala saches fu ɗo hosa lekki mai guda sappo sappo.

Ɓingel debbo on haa babal morɗi, nda jungo morowo man, nda ɓe sendi gasa mako ɓe moran, nda ɗum ɗo ɓe wodi kum ha sera mako. Ɓeɗo naftira be kum mai hala safutugo gasa ma to ɗi hauti ngam to ɓe safitai wala no morira nawan mo.

Yeriji ɓe ɗo naftira be yeri haala pawne, nda yeri man, haaɗo ni kalakala bo. Woodi silva ,wooi gol, woodi bo daneejum ha nder yeri man bo, woodi zoobe ,woodi manne, woodi bo boks, woodi rawun, nda ɗum ɗo woodi feere bo juuɗɗi juuɗɗu ɓe ɗo naftira be maajum ni.

Debbo be gorko bedo dari ha yasi debbo ma wati sarla ɓalejum riga boɗejum, gorko ɗo limsi riga bulu be danejum layi sei salla ɓalejum. beɗo dari ha yonde sare man, jarendi dammugal sare man ɓeɗo mati kwano nden ɓeɗo fauni yonde sare man be zane ndi yam be geneja totton.

Ɓingel debbo on petel, o ɗo limshi limse mako be paune ha ɓandu mai, o ɗo mari paune be lif-lif ha ɓandu maji, o ɗo jogi roba nyebbam lifs je watugo ha hunduko, o ɗo wati finari, o ɗo watin yari ha nofi mako

Saare on maadi mannga ndaa ɗum ɗo"o ɗo mari winndo masin. Woodi derekeejo feere ɗo jooɗi haa dow windo mai. Nda opsteya boo haa dow may ɓe lo waɗi opsteya mai bee gilas haa yeeso ɓe ɗo tarni ɗum, haa dow maajum samma ɓe wanni ɗum jaman ruf on, a laarata kwano man maa haa yaasi.

Gora jion guda ɗiɗi ha jungo goɗɗo, ɗo bo ɗo vindi east jerling metele champon, nyebbam on je ɓe lottirta hore be majum, gotel petel manamo bo do vindi skin solution witenes cloub hanjummbo nyebbam wujugo on ɗo vo’ina ɓandu laɓɓina.

Mashin on ko mari bawo bedo hosira kare be majum, do mari duruwa bandu bawo man den mashi mai do mari gialiva tonga nasi jarendi wodi giya koge naftirta be majum toga wari lope wodi giya koge naftirta da bo mashi man dumdowada rivas.

Shoppimol nda ɗum ɗo wodi geleji ha doni ɗo waɗi pakeji nda ha sera ɗo bo wodi ha ɓe sorata yadiji je turmi wodi yadiji shada nda ha dau ha tobo wodi boroji ɓeɗo soda nda wodi paɗon, wodi esi bo ɗo dari ha ɓandu mahol man ɓeɗo naftira be esi hala fewna babal nder super market majun nda paɗon fere bo kanjum bo ɓe ɗo wati ɗum ha nder kondo.

Ketele hrkft bmaju hadolligonde yangulla firiza doaft bhite lantarki bonafta b majun halafyaunuga hundeji hot pilat bestar plazer kan hamanga donaftara be hite lantarki ga donaftar hala koren ga hokkahita dedai no himɓe hiɗi.

Ɗerke en non be ɗo dari. goto Mai oɗo wati riga haf jompa bulu. be salla mako jins bulu. Oɗo wati paɗi ha kosɗemako jungamako be agogo. Odo wati eya-pis ha ɗade. Ɗa goto mai bo oɗo wati rigan sanyi, oɗo wati bo salla mako gireen br white. Oɗo wati padi ha kosɗemako agogo bo ha jungomako ner jiba.

Derke en on ha babal sallikedere, nda ɓe ɗo ɓe tati, ɓe ɗo wati jompaji be gare ɓe ɗo himni himneje, nda oɗo oɗo wati agogo oɗo wati a gogowa jungo mako, oɗo mari halagare, oɗo jogi tasburgol je kaunta, nda ɗumɗo, wodi himbe fahin ha ɓawo maɓɓe kamɓe ma ha babal sallikerem nda motaji fahin.

Sallaya on do veiti ha do gene nda dum wodi leɗɗe manga manga ha totton dow naftra be sallaya ha ɓaɓal julugo goɗɗo jodan ha do majum janga kur’an goɗɗo bo joɗan ha dow majum shiuta, walan, kojodanta bannin goɗɗo wawan wara maita dum shiga nyamdoha sira nyama fu.

Computa pawa kebul on bedo naftiraa be pawa kebul man be wata ha bandu computa, hore guda didi do hanjon ɓe watata ha bandu soket se gotel balejum man do hanjum ɓe watata ha bandu cpu man to do mari darde 1.8 mitar.

Nyebbam wujugo do vindi bodi loshon, ɗo mari maɓɓode, ɗo neftira be nyebbam man babal wujugo vo’itina bandu. to ɗo toni bandu goɗɗo yori a heban baselin ma wara hauta be bodi lochon a wuja gam a laɓa ɗiggina.

Nyamdu zamanu belɗum on ,ɗum aric on be geraaɗe. ayric bo, ɓe settan wara ɓe sa’a. Geraaɗe bo keccum, ɓe pusa, ɓe wanna ɗum albasa, ɓe wanna ɗum magi sey ɓe sayra ,to ɓe sayri ɓe wara, ɓe hawta be ayric, hanjum ɓe hawtata say warta nyamdu belɗum.

Lemun tsami, nda ɗum lemun tsami mai ɗo rufiti ha leddi girin char nda ferebo nder kondo. Kondoɗo be ɗo naftira be majum ɓe hoosira tumatar, tattasei wala ko ɓe woola naftira be majum. Nden lemun tsami ɓe ɗo naftira be mai himɓe fere irin hoore mari dandurop bana worɓe, ɓeɗo naftira lemun tsami toɓe labi sei ɓe lootira hoore mabɓe hala vortina. Nden lemun tsami ɓe ɗo naftira be majum ha harnugo gari nbusiri kenan.

Kare ɓikkon ha yeso mai wodi doli doli riga on bei skete, ɓe ɗo naftira be majum ɓe ɓorna ɓukkon, skete man jins on riga man bo ti shet on, ɓe wawan ɓe wanna ɓingel iya skete majum tan ɗo mari belt to ɓe wanni ma alatai bana ɓe wanni ma bet on be skete.

Pilet do mari kolo guɗa ɗiɗi danejum be pink nda chokali ha sera maju be wanni ɗum nyamdu jolof ha nder majum jolof mai ɓe defriɗum be girin bins nɗa don alele ha nder maju nda don leda alele man ha sera maju nda bingel bo jungo mako ha gefe.

Moota ɓe naftira be moota ɗo, ɓe wasira bohol on. So no ɓe wasirta bowol bo, ɓe ɗo naftira be maajum ,ɓe laara daayugo leddi man be ndiyam ,ndaa ɗon woodi himɓe haa totton. Ɓe ɗo dari gooto ma ɗo nanngi keesi maako, gooto bo o ɗo dari kombi moota, ndaa ɗon binngel peetel hatotto.

Ɓingel debbo on o ɗo dai dai kombi korwal, o ɗo nangi keshi mako, o ɗo wati riga mako boɗejum be pawne ha ɓandu mai, nda o ɗo jogi boro ha junga mako, hore mako wala hula, o ɗo mori morɗi hon kashi ɗiɗi, o ɗo wati yeri juɗdum juɗɗum ha noppi mako, gite mako bo be aisha’ado.

Nder asibiti nda ɗum ɗo wodi je ɓabal waɗugo skining nda ɗum wodi likkita sera man, odo wati riga maɓbe je kugal blu nda wodi keke hosrugo himɓe, keke man ɓe ɗo hosira himɓe on hala be marata haje bo waɗugo oxsijen be hunɗeji fere banni je agajiga gaggawa.

Fulawaji ɗadi ɗe ɗuɗɗi ha nɗer buhuji siminti be jarenɗi ha nɗer majum ɓe ɗo naftira be fulawa woɓɓe fere ɓe ɗo ha sare maɓɓe woɓɓe fere ɓo ɓe wata ha ofis maɓɓe ngam alaran ofis man voɗan ha sare ɓannin wartan feres ɗo voɗa.

Paɗe worbe'on nda ɗumno, ɗo Mari kolo ɗiɗi ha ɓandu majum. Danejum be ɓaleju, ha Ɓandu Paɗeman ɓe vindi mas girumo. Ɓe ɗo naftira be Paɗe hala ta godɗo dilla kosɗe mere, ta yaɓa hundeji fere ko Naunata ɗum. nonnonta ɓeɗo naftira be Paɗe hala Pune fahin.

nyebbam wujugo jei kampani vasilin, ɗiɗo goraji man guda ɗiɗi ɗo ɗon windi vasilin intensive care ko bo radion body oyel, kanjum ma nyebbam wujugo on jei vasilin man. Nda ɗo bo ɗon windi vasilin intensive care essential eventu. Kanjum ma nyebbam man jei wujugo amma na asli vasilin on ba.

Goraji guda ɗiɗi ɗo joɗi, manga be petel ɗoma mabɓoɗe boɗeje, bo’ejun ɓeɗo vindi magani masala istiminai be mastibecon nda be nomba waya, nda wodi gora a boneke ha les majum a boneke ɓeɗo neftira be majum to goddo nauni ko yewere ko felmera totton.

Fonita, babal vo'utungo koromje. Ndaɗeɗo be do wadi koronje be kesi keshi. Nda wodi mashinji guda ɗiɗi, Nda don himɓe ha doman guda didi, nda wodi mota, wodi keke napep, nda goddo ma yeso man do sala nda ɓeɗo mari bilbot maɓɓe ha dowt ɗoa takki.

Gidan gona ha do on ɓe awata filawaji ko ɓe yata ɓeɗo dasa ha nder sare, ɓeɗo awa filawa mai fere fere, fere goyva, fere ombrela, ko wala rimado nden ɓeɗo awa zaitun pat ha la ɓeɗo wata ɗum ha sare fere ko ha julurde ɓeɗo wata ɗum hala faune.

Yolnde sare'on be get majum yelo, ɗo mari dammungal petel get mai silaidi get on ɓeɗo yerɓa ɗum yerbugo, ɗo mari boris, ha kosɗe man, nden ɓeɗon wannaɗum bakin mai hala ɗiggugo, ndaɗum wodi kolbet ha les sare mai bee gene, ɓandu mahol mai ɗo mari penti ɗiɗi.

Yalo nyalle man ɗo mari kolo guda tati da wodi danejum wodi grin char fere ɓeɗo vi'a ɗum gauta nda wodi boɗejum. Ɓeɗo naftira be yalo ɓeɗo nyama, gauta bo ɓeɗo wawa wadurgo hako baskoje be majum.

Tingere kesum ɓe hako majum. Ɓe do naftara be tingere be sa’ira kusel, be sa’ira hako, be waɗira nyamɗu ɓe majum ko e jelos. Nɗen ganya tingere man ɓo ɓe ɗo naftira ɓe majum ɓe waɗira jolaf. Ɓe wata ɗum ha nɗer haako situw hala ɗo vo’ina hako uran voɗa.

Leeso be woddurob. Lesso ɓe ɗo naftiria be majum ɗun wara ɗum yewa katifa haa dow mai haala walugo, nden leeso ɗo nafa sosai do sendira himɓe be pewol. Woddorob bo ɓe ɗo naftira be majum babal sigugo limse.

Frayin fan, ɓe ɗo naftira be faande ɗo, himɓe fere haala sa'ugo koosai, fere ɓe ɗo naftira be maajum ɓe sa'iran aairish, bo ɓe ɗo naftira be maajum ha babal sa'ugo, ko indomi, ko geeraaɗe. Hanjum ɗo faande man teddai, nden ɗo famɗi, a waawan a waata ɗum ha dow recho, jonta ɗo defina ma hundeji timmina.

Palo on manga, sannan ɓe waɗi ɗum be pop wodi fanka, nda koromje maɓɓe wanset, nda wodi agogo be a c nda ɗoon labole maɓɓe ɗoo nangiti, nda wodi gulos manga ha dow pop man.

Kwako on ta yinga ndaɗe do fere fai ɗuɗɗum ɗoo naftira be kwaka hababal waɗugo kwaku meti ɗoo naftira be kwakwa himɓɓe waɗiran jus ɓeɗo naftira be kwakwa ɓe waɗa hundeji massin be majun kwaka ɗo voɗi goɗɗo wawan soda ɗum bannin tan ma nyama.

Buruɗi jamanu be mopa, nda ɓingel debbo bo ɗo sala, o ɗo wati riga bulu sala mako bulu be paɗe, o ɗo vaki boro. Ɓe ɗo naftira be burɗi ɓe ɗo bofta dotti, ɓe vuwiran be majum, be mofta. nde mopa bo ɓe ɗo naftira ɓe majum ha babal waduga mopin tayls, ɓe shofna dum ha nder ndiyam ɓe wara ɓe waggira hala irin jurwaye-jurwae woggiran pat.

Bana on je restoran ɓe ɗo vindi ma sha’alla restaurant, nda ɗum ɗobe do wolla ɓe ɗo waɗa perpesu gortoɗe, be ɗo wada perpesu liɗɗi, ɓe ɗo waɗa nyamdu fere fere, wodi nyamdu gurka, wodi nyamdu semo, wodi ɓeɗo waɗa jelof nda ɗum di nyamdu mai fere-fere so ɓeɗo ɗo hokki adres maɓbe ha kombi shop in mol mo ammadu mustapa wey opposit jaiz bank jimeta nda nomba waya maɓɓe.

Mota on je votungo labbi. nɗa ɗum ɗo woɗi ɗirival ɗo mota mai ɗo lanya. Oɗo wati hifnere mako yelo. Oɗo wati riga maɓɓe jacket ɗo. Mota mai ɗo mari kollo guɗa ɗiɗi. Yelo, ɓe ɓalejum. Ɓe ɗo naftira ɓe mota man on, ɓe tokka ɗow lawol to ɓe rufi kolta. Hanhuɓo wara tokka ɗiggina heɓa vurtal sumot. Nɗa ɗum ɗo woɗi ɓikkon ha sera maɓɓe ɗo sala.

Restaran babal nyamugo nyamdu, nda ɗum ɗo, ɗo mari koromje fere-fere wodi korumje mai be tebbul, ɓanɗu korumje ɓe ɗon yotiri ɗum on be yadi brawn, ɓe ɗo naftira be babal man hala himɓɓe wara joɗa nyama, ɓe waɗa savin cost tomas maɓɓe, nda ɗum ɗo bo wodi esi ɓo ɗo dari ha totton manga.

Babbal fijerde bedo fijira basket bol don hababal ɗo, derken fijerde ko dotti'en ɓe mari ra’ayi jugo fijerde man be hosan bol maɓɓe ɓe nasta be majum hander ɓe ɗo fijira dum hajungo diwa-diwa se wata ɗum ha der basket larata ɗo.

To ɓe ɗo bi’a ɗun Draninka, moota may ɓe ɗo naftira bee maajum haa pusugo koosheeje koo pusugo laawol irin babal fere satiinga, sey ɓe wara ɓe ɗo naftira bee maajum do pucsira babal man den mota mai kanjum naana ɗo naftira bee taaya ko en andiri, hanjum taya majum mai sarka on, mota ma bo nga ɗo dari amma nga waylitan no nga yiɗiri fuu.

Jungo ɓingel debbo on. Nda ɗum ɗo o ɗo waati halagare haa koli maako. Ɓe ɗo wata halagare haala faune. Woɓɓe fere bo to ɓangi on worɓe maɓɓe hokkataɓe, nda ɗum ɗo o ɗo waati lalle bo haa peɗeli maako. Nda o ɗo waati paɗe haa kosɗe maako. Paɗe man ɗo mari zane danejum. Pade man amma ɓalejum on.

Ngezina on yaɗii sappo. kolobmajum pinik. Ɗo mari paune sita-sita ha banɗu man. Beɗo naftara be ngezina nyeuta jompaji, ko be nyeuta hap jompa. Be wasan nyeutogo gyare ma bee man. Robe ma ɗo naftara be ngezina be nyeutan ɗogon rigaji.

Kwakwa manja be kwaka be goiva ɓeɗo nyama goiva bo ɓeɗo wada jus be majum kwakwa manja bo ɓeɗo waɗira manja be majum asali kwakwa bo kanjum ɓe ɗo waɗira jus hander majum wodi ndiyam jam ɓeɗo itta ɓao mai ɓe ɗo waɗa ɗuum be majum hala dabbaji

Chokali je katako, ndaɗo be ɗo pakeje majum guda jowi, wodi chokali ɗo mari faɗi wodi gotel bo ɗo betti, gotel bo ɗo mari hunduko, ngota bo ɗo seki'ontan, ko ɗo mari hunduko ɗo ɓeɗo naftira be majum ɓe hosira hunde on, gotel ɗobo ɓe ɗo naftira'on ha babal tsamugo, gotel bo ɓe ɗo naftira be nyamo, gotel bo ɓe ɗon naftira be majum ha babal loppungo hunde.

Sinboi je ma karanta devin nde foundation of khnowlege con fransisco, ɓe ɗo waɗa advatisinmen ɓe ɗo hosa pri nosery, nosery, primary, be islamia. Moto maɓɓe hanjum on wokin tugeda, nda ɗum ɗo ɓeɗo mari adres maɓɓe ɗan tata maria fari, nda nomba waya maɓɓe nda ɗum wodi derke’en joɗi ha babal tuyan kosai, nda ɓingel debbo ma ɗo dari ha ɓawo maɓɓe bo wodi lema.

Gonda. Gonda leddi on ko vurtinta furuts, be do naftata be majum be wadira jus, be do naftata be gonda himbe nyama hala hibbe heba vitamis, nden gonda do vodi sosai gam do wada lekki nyau masin.

Omo kampani fere fere, wodi klin wodi gud mama wodi fiks, nden omo mai ma wodi manga wodi petel wodi pamarel , ɓe ɗo naftira be omo ha babal waɗugo wanke wanke, ɓe ɗo naftira ɗum ha lotugo limse.